..ƒe gbadza aɖe si míexɔ se enye hɛ̃atɔwo ƒe nɔƒe eye ɖoɖo aɖeke mele ŋuo, wotsɔ woƒe nu sia nu da ɖe teƒe aɖe sia ɖe, eye woƒe xɔdɔmee nye avɔ xɔ eye woƒe nuɖaƒe nye gbadzaƒe.

Lɔrewɔƒegã aɖe si wole lɔreawo wɔm, womewɔwo vɔ o. Aɖewo le dzi, aɖewo le anyigba eye wole wo dzra ɖo ɛɛɛ woanyo na dzadzra. Dɔwɔƒea lolo ŋutɔ.

Spidi kaa alo ŋu siwo wowɔ na fefe be woatsɔ asi due be woakpɔ ame si aɖu dzi ɖa dometɔ geɖewo ƒe nɔƒe eye eŋu e dusilawo hã tsitre ɖe eƒe ŋuwo gbɔ.

Bobluabɔbɔ ɖeka tsi tsre kple woƒe amewo ɖe ee loɖe gbegblẽa ɖe sojawo ƒe ŋua ɖe dzi hele woƒe nyawo gblɔ, nu siwo wodi be yewoawɔ be woada akɔ na yewo la, kple woƒe aflaga, yolée ɖa si.

Kpe xɔasi alo sikakulawo le dɔ me eye wole ke si woku da ɖi be woaklɔ aɖe sika le ma le lɔm le ekplɔƒe yii eye woƒe amega tsitre ɖi le wo kpɔm.

Edunyahela amegãwo alo paliamentɔwo le edunya hem le woƒe ɔfisi alo paliament haɔs le esime edzre dzɔ ɖe wo dome eye teƒea zu kɔsikɔsi nugɔmesese menɔ anyi o.

Amedzro xɔƒe aɖe ƒe nuɖuƒe alo gbɔɖemeƒeeye wodzra ɖo kple ekplɔha vovovovowo, zikpui le epkplɔa ɖe sia ɖe ŋu eye wonye nuɖuƒe kple gbɔɖemeƒe eye ele teƒe aɖe si aya ƒona le nyuie.

Mɔwɔla alo mɔdzraɖola, emɔ siwo wɔna bɔ dɔwɔwɔ nɔ bɔbɔe, wodzraɖola alo wɔla le dɔme hekɔ eƒe dɔwɔnuwo ɖe asi hele mɔ aɖewo dzram ɖo eye wole bubuwo hã wɔm.

Mɔzɔlawo le dzogbegã aɖe dzi si yɔ fũuu kple eke ɖeɖe sɔŋ eye wole tedzi dzi hele mɔ zɔɔ. Wole flime heyina ɖe wo nɔƒe. wodzra wo ɖokui nyo bla ta kple woƒe teƒe vovo kple agbawo.

Iŋdzini alo emɔ sesẽmenusrɔ̃viwo. Wotsi tre ɖe woƒe mɔ̃wo gbɔ hele enu srɔ̃ le woƒe sukuxɔ gãa aɖe me. eye wo katãa lé teƒe aɖe nae mɔ̃la.

Eɖawɔƒe si tsala alo aɖawɔwɔ sitsala aɖe ƒe dɔwɔƒe esi wo dzra ɖo, eye eɖa vovovowo ƒe ɖoɖo alo ƒe tata yike amewo di na la le eye eƒe mɔ sinye emɔ si ƒu na eɖa kaba alo dryer le exɔ, edɔwɔƒe la.

Ŋutsu sia le nane ƒlem le nyɔnua gbɔ ye nyɔnua le nua tsɔm ne ŋutsua. Nyɔnua le atadiwɔ, sabala, edze kple nu bubuwo hã dzram. Nugui aɖe le egbɔ. Ɖeviwo hã tsi atsitre le wo kpɔm. Wo dometɔ aɖewo hã wole nudzadzrawo ɖe ta.

Dzɔdzɔmenutinunyalasrɔlawo kple woƒe teacher alo woƒe nufiala le woƒe dzɔdzɔmenutinunya xɔ gã me le enu srɔm kple woƒe mɔvi kple emɔ gãwo.

Eŋuɖoƒe kple amedzrowonɔƒe gã aɖe. Eyi ke woyɔna be teminal eye agbadolawo, emɔzɔlawo do woƒe agba ɖe agbakɔkekeviwo dzi tsɔ da ɖe le klalo be yewoa zɔ mɔ.

Kpexɔasikula gbogbo ɖewo. Ekewo kɔ edɔwɔnu xoxoewɔe. Bɔketi, shovel kple sivu kɔ le e ekpexɔsiwo di le woklɔ le tsikpɔtɔwo me.

Kɔmpitanunyale nufiala le nufiam eƒe sukuviwo eye wole enu srɔ̃m le kɔmpita si woyɔna be atadzi kɔmpita alo laptop la me le woƒe sukuxɔme.

Ame nɔewo gɔmemasemase geɖe edunyahela aɖewo dome eye wotsɔ woƒe zikpuiwo kple nu yiwo ko woƒe asi su ko tsɔ le wo nɔewo ƒomee le woƒe dunyagblɔƒe aɖe le paliament haɔs.

Dunyahelawo ƒe takpeƒe gã ƒe xɔ alo paliamet hawɔsi. Teƒe si wowɔna ese kple ɖoɖowo le na dukɔ la eye exɔa yɔ kple esewɔlawo kple dunyahelawo.

Tsitrenuɖaka gã ɖeka le gli ŋu eye agbalẽɖaka ɖeka hã li, kɔ kpe ɖe ema ŋu la, zikpuiwo le hɔlua me zã eye zikpui si ŋu eve, ame etɔ̃ anɔ eye bubuwo si nye eyiwo de fom kple nusrɔ̃kaɖiwo tsitre ɖe zikpuiwo ŋu.

nyahelawo ƒe mɔ zɔzɔ le mɔgã dzi wóle wóƒe ʋu gã gãwo me eye woƒe asrafowo le ŋgɔ aɖewo tsitre ɖe teƒe yi dumegã ŋtɔ ele kple woƒe fraga le wóƒe ʋuwo ŋu nyɔɔ

Dunyahela ame gbɔsɔsɔtɔwo ƒe nunɔla le nya me ɖe le esewɔƒe hele enuwo me ɖe na e… dunyahela mamlɛawo le sewɔƒe la.

Masɔmasɔ alo dzrewɔwɔ aɖe ge ɖe esewɔtakpeƒe eye nugɔme masemase ge ɖe wo dome eya ta asrafowo ge ɖe wo dome be yewoalé avu akpa eveawo.

Asinudɔ vovovowo yi wowɔ eɖewo kple ala, wowɔ eɖewo kple eke alo baa lo klay, wowɔ aɖewo kple eka. Enya kpɔ.

Fiasã gã siwo tu hedzra ɖo kple sika tsi eye wole keklẽm nye exɔ gã eye eƒe titan kɔkɔ yi dzime, eƒe poluwo le tame ne eye fia..tasiadamwo kple asɔ le eŋkume.

Dzre dzɔ ɖe dunyahela aɖewo dome eye kpovitɔwo le edunyahela ɖeka eye mamleawo di be

Amewo nɔ ƒe alo hɔl le aƒeme kple emenuwo. Ɖeka, ɖewo nye sen e senta table alo titina kplɔgã. Ekplɔ didi eyi wotsɔ fom kɔ wɔe etsɔ avɔ de enu kple akaɖi si klena ɖe teƒea kple zikpui vovovowo kple suɖui vovovowo.

Dzogbeti gã ɖeka si doa vɔvɔlɛ̃ na tsaɖilawo, tsaɖilawo tɔ ɖe atia ɖome kple woƒe ŋu eye woɖe woƒe kplɔ̃ kple zikpuiwo henɔ anyi ɖe dzogbeti gã la ɖome hele gbɔgbɔm ɖe me.

tɔsisi aɖe si le du kɔkɔeaɖe ƒe titina eye tɔdziʋu alo speed boat kple eƒe ŋutiŋuwo le eme na tsaɖiɖi le dukɔa me alo etɔladzi

exɔtulawo le wóƒe dɔ me hele blɔks alo brikisi ɖo ɖe ɖoɖonu le xɔ tu, wótsɔ mɔta alo baa tsɔ da ɖi eye wótsɔ brikisi kɔ da le dzi hetsɔ wóƒe dzidzenuwo hele dzidze kpɔ

Ŋudɔ ƒe ŋusẽ na kplɔ gã aɖe si wotu le teƒe aɖe yi ke woxɔse be enye ŋudɔ ƒe ŋuŋu sesẽ teƒe eye ŋudɔ ƒe kplɔ gã eyi me wokpɔna ee.. akaɖi lee, elolo ŋutɔ eye wowɔ da ɖi na edukɔla.

Asrafo siwo tsia hunyahunya nu, woge ɖe hunyahunyawɔla aɖewo ŋu me eye wonyã wo eyata wodzra woɖokuiwo ɖo do woƒe kukuwo, do woƒu nu yiwo woatsɔ tɔ kpɔ ɖe wo ŋutɔ woɖokui ŋue kple woƒe ŋu fã geɖewo.

Exɔtu alo lɔɖimɔwɔ ŋutinunyalawo wole wobe dɔ me gakpowo kple enu vovovowo wokɔ le axɔ tum eye woblu kɔnkrati kɔ gɔ ɖe xɔ tu ƒe alo awɔ kɔnkrat blɔks.

…vuwo ƒe vuwɔƒe aɖe si wowɔ eŋua ɖe si wotsɔ ŋkɔ na be vivisimoto eye ɖevi sue aɖe le eƒe safui tsɔ de asi na amega bubu aɖe le dɔwɔƒe si wowɔ ŋua le la.

Dzogbe nyigba gã si dzi yɔ fuu kple aɖa ɖeɖe sɔŋ eye elã vovovo yiwo nye zebra kple bufalo kple bubuawo katã sugbɔ tataŋ ɖe anyigba la dzi eye nukpɔlawo le tsa ɖi le wobe ŋuwo me la wo kpɔm.

Ŋkuɖodzikpe kɔkɔ si wotu. Edome keke eye edzi yi dzime ŋii sue eye ete alo s.. teƒe yi ƒoxlae enye amewo ƒe nɔƒe alo dzidzɔkpɔƒe gã aɖe.

Dzogbenyigba yi ke nye aɖa sɔ̃ɔ kple ati ɖaka ɖaka ɖaka aɖewo eye amewo e va nɔ fi mi. Eto ɖeka e to mebɔ ɖe fi mi tutu o. Teƒea petɛ dzɔ alo le sɔsɔe yi adzɔgɛ ŋii.

Edukplɔla, Nana Addo Dankwa Akuffo Addo xɔ amedzro siwo nye edukplɔlawo tso du bubu me eye wòle woe zɔ woe zɔ do na woe le wo hɔɔlume. El asi na wo ƒetee ɖakaɖaka.

Dedenɔnɔdzikpɔla ɖewo woƒe dedenɔnɔŋu gã si woyɔna be amoka la dzi hele tuwo ɖe asi hele woƒe aflaga hefia woƒe klaɖonɔnɔ na woƒe dukɔ.

Ŋginiawo alo mɔ gã ŋutidɔwɔla wole dɔme, heɖo woƒe kuku hele woƒe mɔ gãwo ŋu dɔ wɔm be woawɔ dɔ le a ƒu alo tɔdziŋu gãtɔ ɖeka aɖe me.

Enuɖaƒe xɔ siwo le aƒeme, wo dometɔ ɖeka si wowɔ eye anyinɔƒe le eŋu, asiklɔƒe, alo enumeklɔƒe si paip le ŋu la hã le, teƒe yiwo woadzra nuɖuɖu mamlɛwo ɖo ƒe kabɔd hã le ayame.

Pɔpi gbegble aɖe wɔla woa me tɔ̃ wole dɔ wɔm tso pɔpi gbegble aɖe ŋutsi. Wo me tɔ̃ kata woɖɔ ga kuku eye woa me tɔ̃ katã woɖo tsitsi eye woɖɔ asiwui.

Exɔtulawo ɖo fandetsi. Ekɔ gakpoawo de gakpoawo ŋu ƒio ɖo wo ɖe ɖoɖo nyuitɔ me hele dzadzraɖo wɔm ne woade kɔnkret hafi woayi exɔ dzi kple kɔnkret.

Xemexɔ siwo nye amewo ƒe nɔƒe le edu aɖe yi ke exɔ se be enye du fafa aɖe me eya ta wowɔ teƒe na dzodoƒe si ke ana be dzoxɔxɔ ave nɔƒe la

Xɔ gã tulawo le dɔme eye wodo woƒe gakpowo ɖe exɔ tame eye wole exɔa dzi sraa kple konkerete, ekpe kple tsi eye wokɔ shovel, pickaxe kple ewoƒe dɔwɔnu vovovowo kɔle e.e.e.e.e.e.e. mɔta ɖo ɖe ɖoɖo nyuietɔ dzi.

Nufiãla le nu fiam wo sukuviwoe. School viwo pete va school. Eɖewo kɔ pen ɖe asi. Eɖewo kɔmpita le woƒe ŋkume wole to ɖom woƒe nufɛ̃ala vevie ɖe. Ame aɖeke mele teƒe bubu aɖeke kpɔm o.

Nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖewo le woƒe nyadzɔdzɔdɔwɔƒe alo ɔfisi, hele to ɖom woƒe amegawo ƒe mɔfafia eye wotsitre, wo katã tsitre hele to ɖom vevie.

Ghana sewɔlawo ƒe nɔƒe alo sewɔƒe si woɖo ɖe doɖo eve nyuie aɖe me eye nye dukplɔ hawo ƒe nɔƒe kple woƒe kpeɖeŋutɔwo ƒe nɔƒe kple a wodzikpɔla hã woƒe nɔƒe.

Dziɖegbekaɖiŋusẽ dɔwɔlawo kple woƒe mɔ̃sesẽ yiwo kɔna wo yiɛ ɖe ayame ŋɛ̃ɛ̃ be woawɔ dɔ le trãnsfɔma kple emɔ̃ sesẽ vovovo yiwo le ayamela ŋu wo dometɔ ɖeka.